Auto taxi bagass bu bulo bu emb ay nit ci maal bi amna yeneen góor ak jigeen yu taxaw ci boori auto bi am tam ko éég ci kow boppi moto bi ci ganaw taxsi ci bagass bu bulo bi mogi am beneen auto bu taxaw mu ibbi buntu bi am waay bu taxaw ci boori bunti bi.

Xale bu jigeen bu sol sipak dahgit bu horange, xale bu gigéen bi nak mungy takk chaine ci baatam, takkue jaarou noppu, jaarou lokhor, tek meeche ci bopam.

Gaal bu na ci biir ndox gaal bi nak ñi ko pintiir bu weex mi ngi am ñaari jigéen ak bénnu góor bu ci tokk ci ñaari jigéen yinak kenn ci ñoom tubap la tubap bu jigéen bi ak waay bu góor bi ningi son bu bu yu ñuul jigéen bu ci dëgg bi ni ngi son bu bu moof.

Yon bungh sot ci godoron, ci kaw yon bi nak mingi am ay autor yi daw, mu ngi am van, am pickup, am seven passenger buch bu chi daw, ci ganaaw autor yi mi ngi am ay Kerr, ay garab, ay tamit lampu mbedd.

Jigéen juletu mes mees yinak wàllu ndey jor bi ñunko kumansé mees bu ñuul jokkale ko mees bu xonku ci wàllu càmmoon bi ñun ko kumansé mees bu xonku jokkale ko mees bu ñuul jigéen ji nak mngi solmboo bu moof soltubi bu ñyuul.

kow yoon buñ socti godoron, ci kow yoon bi nak mi ngi am yehna push push yuñ fob gaare. mi ngi am tam benn xale buy dox ci kow yoon bi yenn suo.am na ay moto tamit yuñ gaare ci péggi yoon bi, mingi am ay mangazin yu nekk ci pegg yoon bi yuñ rpintiir bu xonxu ak yunate.

Xale bu jigeen bu sol mayo mayo bi nag mugi am lu bulo am lu orance ci pegg yi am tam lu ñuul xale bu jigeen bi nak mogi sol daali taka daali takka yi mogi am kulóor yi bari ci suuf mogi am lu weex xale bu jigeen bi nag mugi sol kawaas tiye baal ci loxo ndey jooram.

ñett xale yu jigéen yi solmayo ñaar ñi ci ñoom yu ngi ndurole solmayo yu bulo am lu oran ci pegg bi am lu ñuul tamit sool seeni dan la takk ak kawaas yu weex xale bu jigéen bu ci dëgg bi nag moom ngi solmayo bu weex am lu ñuul tiébbal ci loxo ndey joram

Palaati veer bu weex buñ tekk nankataa ci weti nankataa bi num ci tekk soos bu am sople am kanni salaat am karot am tamit sipa sipa.

defukaay buñ teg ay buteeli veer ngi am vuteeli veer yi nete yu ñuul yu xonk ci kanami defeekaay buteel yi nag mu ngi am bend taabal bu gudd buñ defaree bant ci kanami taabal bi nag mu ngi am ay toogu bant yu am lu xonk ci kaw

Waañ bu am frigo mu am ay doro cokola ñu def làmpa si waañ bi waañ bi nak mungi am taabal ci kaw taabal bi mungi weex ci suuf ji mongi ñuul ci kote taabal bi nakk mu ngi am ñaari togu wuñg.

Néeg buñg pentiir pentiir bu weex ñu takk ci rido néeg bi nag mu ngi am tele mu ngi am lal lal bi nag ñu ko lalee daraa bu weex am ay ngegena yu weex ci ko lal bi nag mu ngi am ay balon am ay butil am tam yenne dekoration.

Yoon buñu sotti godorom, ci pégg yoon bi nag mu ngi am gañchak bu chi sah ci pégg ganchak bi mu ngi am benn nu oto bu fa gaareh oto bu weeh. Mu ngi am ay lamp mbédd, mu ngi am ay garab tamit yu tah yi sah ci ganaaw oto bi. Mu ngi am tamit benn neegk buñ pintiir pintiir bu nete.

Ay takk der yi góor ak yu jigéen ñuy fecc ëpp doolé bi nak ci takk der yi ñi ngi solu nduróole ñenn ñi ci takk jar yi jigéen ñi ngi oddoo seen malaani yu xonko ñenn ñi ci ñoom ñi ngi sol tubey ak ti set.

Yooni suuf , yoo ni suuf bi nag mungi am ñaari kir yu ko sekh, keryu nakk ñung ci tabax ay nékk def ci seng. Ci kow yoon bi nak mu ngi am benn jigeen bu kaalahu, ennu siwo di dem, benn xale bu jigeen bu ndaw topp ci ganaawam.

Nñenti xale yu jigeen, ñetti xale yu jigeenyi nak ñu ngiy taxaw, def dara, teg dara ci seen bopp. Am morso bu weex buñ teg ci seen mbagg. Nñum ñepp ngi teg seeni mees ci seen bopp. Ci kenami xale yi jigéen ñetti ñiy nakk, mu ngi am kenn ku took, ku def kaala am lum teg ci boppam. Mum tamit mu ngi am morso bu weex bum teg ci mbagam.

Keyiti taskati xibaar biñuy woowee de standard, ci keyit gi nak mi ngi am ñaari nataali goor ak kenne ku jigeen ci digg bi, ci keyit gi nak nuñ ci binde siisé yenee ñaar ñuñu rey ci ñaari moto yu tamponante, keyit gi nak mu ngi am bindi, binde yu weex ak yu xonxu.